Awa namoni balakisi biso eza mutuka ya pembe etelemi liboso ya zando na namoni ba para plui

Oyo ezali ndako bazo tonga Nanu esili te namoni ba brique eza n'a se.

Oyo eza mafuta Yako pakola ya Bana.

Maman azo tekisa ba kombo, maman mosusu afandi asimbi lipa na maboko.

Awa ezali na nzandu ,namoni mutuka eza n'a bilamba ya kotekisa ,ba maman bavandi, mususu angubami ,mwana mobali azotekisa masangu.

Bazo sopa vino na kati ya kopo ya vino namoni matiti pe eza likolo batie verre likolo ya matiti.